Issi bulla kanay heezzu yelaga naata yeddettiidi de'ees. Etikka ta be'iyode qamman wuqqanawu yiidabaa malatoosona.

Issi yelaga na'iya suriya jinssiya gixxada qassi ba deemuwakka meedarggada kuuliya tiyada hemettaydda de'awusu.

issi yelaga na"iya wolaytta baahilaawe maayuwa maayada sharbiyakka qooriyan aatada chipastikkiya zo'uwa ba mentershan tiyada uttaasu.

bichaara supermarkeete giidon daro bayzziyobati beetoosona, etappekka qoodan keehin coridi beettiyay macca naati go'ettiyo chipastikkiya lipastikkiya.

Wollaytta uniberstiyaan sintta baggaan ziiriyaan issippe kattaanne tukkiyaa bayzziyaa naati de"oosona. Eta karenkka cora asay uttidi bilandduwaa kokkaanne hegaanne hegaa malatiyaabata miiid de"oosona.

Oyddu asati sooni irppaniya bollaani uttidosona. Etappekka issi qeera na'ay denddidi maxaafaa nabbabiiddi de'ees. Heezzati uttidi A ezggoosona.

Xallida daassi ufuuppa punniiddinne puulayiiddi de"iya naata be"iyo saatiyan ta garssayi keehippe ufayttes.

Sa'a zino arafaa baalee kummeta isilaama ammanuwa bonchiya asatu matan lo'iya hanotan bonchetiis.

Issi aaho payyatettaa qatuwani oyddu shaara mishireti hiittan zin"i uttidosona. Haakimiya qassi issinniyo maaretissaydda de'awusu.

Issi cima aayyiya leemo keettan irppaniyaa bollan uttada xam''aa oyqqada bootta puuttuwa suqqayda de'awusu.

Sooddo ambbaani wolayitta dichchaa amuwaa liqaa luxetta keettappe guyee bagaara cora zaafeti toketti uttidosona.

Wolaytta sooddo ambbaa yunbburushiyani tamaareeti aqiyo keettay ubbaykka issi mala. Eta xeelliyo saatiyani keehippe lo'oosona.

Wolaytta sooddo unbburshshiya tamaareti miyo kaafiyan issi baggaara girggiddaa bollan hashshu saro yiidi eli al fetir baalaassi gakkidetta giidinne cora application a matan de'oosona.

issi qalamiya tiyiya izaawu keettaa girgidaa zo'o qalamiyanninne qassi koroniisiya boota qalamiyan tiyiidi dees.

Issi wolqqama gaammoy issi qeeri harbayniyo cora harbaynotu giddoppe yedetti oyqqidi zin'i miidi de'ees.

Wolaytta sodo ambbani giigidi keexettidda manahariya miyiyaan de'iyaa isttaadeemiyan cora asay gifaataa abonchchanawu yiidi hombociiddi de'iyageeti beettoosona.

Arttisteti Mulualemanne Seraawiiti naa'aykka wolaytta wogaa maayuwaa maayidi Wolaytta gutaraani eqqidi pootuwa denddidosona.

Bodditte ambbaani Coca giyo qabaliyani yuushuwani daro zaafeti de'iyaageetu garssan issi tossa shuchchiya de'awusu.

Soodo ambban yunburshiya heeraani heezzu goomawa bajajiyo laaggiya na'ay ta xeelliyode eqqa be'itte tofosoossi uttiis.

Issi birataa qoxxiyagee ba macaseera tamaa eetiiddi, birataa qoxxiiddi qassi a achankka kiyida mashatinne baacati beettoosona

issi keettaa karen woga xuufee beetees, aman zal'iya garuwa, yaagiya xuufee beetees, nuuni immiyo zal'ee daro nuna yiidi xomoosite yaagiyagaa.

issi aaho keettaani madooshay qorqqoroy mismaaree akaapay xikkee ubbay issisan de'oosona.

Issi wogga keettay beettees. Yuushshoykka shuchchan diretti uttiis. Qassi sintta baggaarakka cora suuqetti de'oosona

Ufayssaa gallassan Cora asay gatimaa oyqqidi, ubbaykka issi mala boottaa maayidi kaa'iiddi ufayttiiddi de'oosona.

Issi aaho biiruwaani issi macca na'iya utta uttaasu. I sintta baggaara qassi eqqida saaxinee de"ees. He saaxine giddooni cora woraqatatinne maxaafati de"oosona.

Kawo Xooni minilikka wotadaratu bollaani koottaa kummida mattaa yedi agiyorin yiidaageetti baqattidi aggidi woxxi bi aggidosona.

Heezzu paranjjati heezzaykka issi mala qophphiyaa woottidi etappe isinniyaa maccaaro gidishin wolaytta mentte soossuwaa be'iidi ufayttiidi de"oosona.

issi yelagaa arakka ambba na'aa baqataa chaynaa biidaaga oyqqidi eqqennaadan uttennaadan, zin''ennaadan equwan qachchi uttidoosona.

wolaytta soodo yunburshiyani tekino kampaasiyani heezzu keettati issi mala keexettidanne issi mala qalamee tiyettidoogan luxxiyaageeti luxiidi de'oosona.

safarikoome siimi karddiyaa go''etiyaaba gidikko galla galla haniden miishshi baynnan coo ishshatamu meega bayttiyaa immeettees.